Restaurants lekkokaay am ay taabul, toogu yu tégé ci kaw taabul bi ak palaat bu ñuul, am morso bu weeh, am furset ak paka. Toogu mu nekk chàmoñ bi mu green am ay ngegenaay yu tégé chi kawam, lampa yi chi kaw.

Kondaneh bu xongo, denchekay xallis bu sokola am tuti pah ci kaw kondahneh bi ak ayi dach ci suff.

Potu sannokaay karta nekka chi sa chàmoñ domtal chi kanam am natalu Adama Barrow, bu chi topu bi chaw am natalu Ousainou Darboe, bu chi topu bu bulo am natalu Ensa Faal bu weeh ak bu orance move ak bu sokola.

Kayetu heebar chi kanamu kayetu heebar bi ga am ay bindu-bindu. Nataalu ci sa ndejor am nataalu Yaya Jammeh ci diga am jigeen ak goor. Ci kaw am ay nëtti gòor yu am ay bindu-bindu yu ñuul.

Jigeen ju takhaw di rot ndox ci teen teyeh siwoo bu jaw, sol mbobu bu move, sol malani wax bu color color bu bari color, lettu bopu bi.

Jigeen ju mak ak goor bu takhaw neka cisa chammoy sol tubey ak mboba bu jaw si kanamam am natalu ousainou darboe jigeen ji takku malan ni wax ak mboba bu giriin am natali yaya jammeh nyu lokanye nyu japante.

Ay xale yu jigeen yu tog si palasi jànge kai ay tabul ay tere yu neka si kaw tabul yi sol eleform xale yi sol eleform bu bulu ak sipa bu bulu.

Jigéen ju hees ju tahaw sol robbu bu sokola, am ay taff yu orr, sol lam bu orr tè bag bu orr, chenn bu orr, kawar bu sokola, makèyi kanam bi. Tahaw chi saal chi ganaawam am toogu bu sokola.

Poti sokolaa, bu tegee si kaw taabul, sokolaa deliyaa, am binda binda yu sokolaa, kubeer gi am weex, si kanam ñi binda fa mburu buñ daf sokolaa chi kaw.

Ay xale yuu nekka bor bi jangekaay, taxaw sol unifom yuu bulo. Ku nekka ci kannam ci paranterr bi oubi gaymen bi yu nekka ci ganaw taxaw.

Naari daala buds yu nuul tegu si kaw karton bu weex si kanami daal bi am ay bona bona yu sew am ay bom bom takee bom mi dugalante si daala bi.

Tooli duugub yu nyora gud duugub yu gudaa ak yu gatah duugub yu gatah yi am doom yu gena yu nyora gud.

Montor loho bu gorr am crista yo sew sew diko worr tegu si kaw morso bu weex.

President Adama barrow sol halftan bu weih mbahana bu weih teyeh i tereh yu buloo ak weih sey ganaw sol montorr ,sol montorr bu nyuul.

Gigen jou taxaw sole robu mbsee bou socola cehsouf yaato cehkaw am bene loho cehsakaw danebi cehweto ndayjor bi anpere mousol kawar gou xonxu

Jegain ju tahaw sol roubu se suuf teel bu orance bu am aye per che kaw am se ndegele am taf tafu fulaw se kaw se kaw sefa bu xonxo bene loxou am walang.

N'iati jigeen yongir morr sol boba you weex mor sen bopa yi ak serr u weex tek si kaw ak niari lohosi kaw yere bu weex.

Peelu bubeekay mbalit ci suuf tegu ci suuf. Am bantu bu guddu ci chat bi, chatti bantu bu guddu fetoo maraj bu creem.

Tehru jaangor kaii yu haleh, chi kanami tehreh bii mungy am aiiy binda binda yu jaw, tehreh bii njung kor markeh markeh ak aiiy nitt, ak aiiy haleh, jel sen lokhor yii ahjj kor chi sen bopu, sol uniform bu wekh ak jaw, ak gorre bu takhaw chi cha chaamongh sol khaftan bu bleu.

Jigéen ju tahaw sol robbu bu pink, pisu flayer chi suuf flayer chi kaw am ay taff yu bulo. Loho bu guddu chi kanam tamit am ay taff ak ay chennu cristal wurr ko.

Naari chairaxu jigeen, ci kaw pare am ay waxsu, waxsu bu girini, bu xonxo ak bu orans. Ci bir dala bu am dery bu nuul, pissi waxx ci chati dala bi.

aiyit xibaar ci kanaam aiyit am ayi bind bind yu xongo burri bind bind goor bu tahaw sol xaftann bu weex ci kaw am niti goor yu tahaw.

Gigain ju tahaw sol garam mbuba peace sey oyafal bu buloo taka musorr bu buloo mekeyeh karaw gi jel loho ndey jorr bi jape fereko garam mbuba bu buloo bi.

Chinno oor bu sewow bu tekk ge ci kaw mursu bu weex, ci chaatu chinno oor mell loket love sine, ci kaw mu am ay wechax wechax.

Tohgu bu tehgeh, honhu njehti tohgu yu daajahlor yu tehgeh bu honhu, chi ron nak tehgeh chi kaw kaaroh, maaraju kaaroh bun bu njull ak bu wekh, ak bu dormu taal, aiiy hohbb neka chi ginaw.

Palat bu wekh bu yoreh ayy sipa sipa yu dija nyu lakako si bol bu wekh bol bu ndaw bu yoreh sauce ak ayy xop liñon tamateh si palat.

Ku gór ku jonkon sol mbuba bu xonxu bu am lu ñuul ak wèèx wèèx , dèè ci tooli patancè, patancè yi war ko. Teyeh benna patancè ci loxom bi.

Goor bi daxaw, si "stone circle", Wassu "Stone" circle, ay xeer yi ko wër. Goor bi taxaw, sol join but bulo, mbuba bi ñuul, sol mbaxana, sol dallë, xeeri maam yi wër ko.

Aiiy saaku omo fottoh kaii, omo yii neka chi saaku yu gatue yu ndaw, njehti omo yu nek chi suff nju yubi len, yeneh yii chi kaw nju tehgalanteh len chi saaku yu honhu, yu bleu, ak bu wekh.

Gigain ju tog sol robu kepal ma peace su borodeh bu weih am i binda binda sokola sey kaw deff taff taffu crystal chi batt bi sol chaini orr lami orr teyeh bag bu pink.

Ñaari dalli jigeen yu wèèx yu xala guddu ci biir dalla bi sokola am bindi bindi yu ñuul ak bu jaw tegeh ci kaw tabax bu green.

Jegain ju tahaw sol dagetu mazin bu sukola sepa bu goudu base suuf yatou se chate ba mub lahou bu goudu dagete lohou muba bu gouda bu puff se chate muba be am aye taf se ndeyjorr be ak se chamung be sol ccin no orr teye marage be.

Xaleh bu tahaw se berebu jayekaye ccin benyam ye sol mube gensu lohou bu seew bu bulo ak bu weex ke neka se ganaw teye chunwar segah tek kala bu bulo se kawam.

Andi churai bu buluu tegeh sey kaw tabul sey birr andi churai bi am doomi taal ak kudu anda teyeh sey birr sey ganawam poti churai bu tahaw poti churai yi weer bu tahaw.

Palaat bu ñuul bu yam ganaaru wings ci sa chàmoñ, ci sah ndejor am boho buñ bahal ak makarooni ak sos ci kaw makarooni bi tégé ci kaw palaat.

Pelaykate fuubal tahaw se berebu pelaykaye fuubal waja nyaw sanese fuubal be sol tubaye bu bula muba bu xonxo dalla yu xonxo kawass bu weex ak bu girin sampu nyari lohou ye che suuf.

Xale bu góor ak jigéen tog si beremi jànge kai xale yu goori sol eleform yu bulu loxo yu gudu xale jigeen sol eleform bu bulu bu weex def kala bu wees sen bopai.

Saal bu am aiiy meuble, njehti tohgu yu chocolat yu, yu, yu dehrrre yu chocolat, chi am tapet bu girin ak bu wekh chi digi saal bii, am taabul, taabul wehrre, chi sa chaamongh am tele bu njull ak staanu tele, aiiy ridoh chi palanterre yii.

Niati jigee"n ye doh koneka si chamon' sol bobu garam bobu blue ak malan' takamalan koneka si dega takamalan' bo blue tak ak morsor koneka si denjor sol bubu bo werteh bu am yaya jammeh.

Gigain ju takhaw sol rohba bu bleu mbazin, chi suff flehyarr kor, yaatal kor, am aiiy pehrre yu bleu chi dehnah bii, lu kor puff takah chainu ohrre, tiyeh porse bu bleu ak lahmi ohrre, ak karaw bu honhu chi bopah bi.

Dalla bu suspor bu jegain bu bulo ak bu weex che room am bagass yu dome taal se kanam am bom yu bolu.

Flag gi deku nigeria africa am nyatti color, vi sa chammoy am color bu giriin ci digga bi sa ndeye joor bi am color bu giriin.

Palaas bu weex, bu am sipa sipa, yu sakkan yuñ toggu, ci ron palaas bi, ñeexi diwliin, def si xobbi sew si sipa sipa bi.

Jigeen ju takhaw sol robu bu giriin ci kaw nyu tafko, ak ay crystal, benna loxo, sol kawar bu xonxo, jaru nopu.

Buteel li diw bu coco butter bu weeh. Am ay binda-binda ci kanamu buteel bi, bu move. Diw yaram bi noyal yaram tégé ci kaw murso bu sokola.

Jigeen ju tok sol robu borede kepalma basi suuf makiyewu mu teyeh poss.

Ñaari sokket, sokket I kuran, ci maraaj bi, ñu weex, ne ci maraaj bi bulo, ci suuf, am karro, bu sokolaa.

Jigeen ni miss bu tok sol robu bu loxo bi gudda bu xonxo. Ci kawam am ay sangket yu weex mu sol ci mboba bu ñuul baat bi ci kaw takka musoor bu nuul tek ci crown sol jarru nopu.

Berabu jango kai halei tog sey tabul tog sey i togu ak tabul sey kaw tabuli am sen sack jangeleh nyeti jangeleh kati ngi tahaw sol jean ak mbuba bu hunhu .

Xalé Yi neekë so jangee kaay, neekë so paak, di foowe, xalé bu jigéen bi toog, ci kow fowe kaay, sol infom bu jaw.

Jigéen ju tahaw sol robbu lis bu move ak daal bu move bi ameh cristal cha kanam, lunko bag, takka musóor ak montorr bi ñuul.

Jigeen bu tawax, sol robbu mbesseng bu jaw, si suuf, am kiristal ci kow dënnë ga. Wang ween ja, ak loxo, ak mees, kawar bu ñuul, makkiyu.

Nyetu kassi juice yu tegeh nyarri nekeh sey chamunj bi am annanas sey kaw ak hopp koloo juice, juice koloo bu jaw neka sey sa ndey jorr bu hunhu am annanas am i banta sey birr kass bi.

Paa bu tokk paa bu mak bu tok ci tooli cabbage, cabbage yangi sax mungi worr yorumi doom, pa bi tok sol mbaxana bu weex.

Tafes bi gal yi tahaw ci tafesu. Ci soof bi nyetu gal. Gal nyun pentur len am ay binda binda nyol, yu blue, yu xongxo, yu orangé. Nyen Chen chamung korr bi tahaw ci ganaw gal bii.

Xale xale jigeen, nu tog ci palaso jangokaay sol unifom bulo ak bu weex jel sen sac tekko sen kaw.

Keitu hebarr sey kanami Keitu hebarr Mungi ameh i binda binda yu hunhu ak yu weih sey chamunyi Keitu hebarr bi Ousainou Darboe natali Ousainou Darboe necha sol halftan bu sokola mbahana bu sokola ak verr yu nyuul.

Xalé yu nekk si palaas u jangee kaay, sol inifom, yu bulo, lonkoo seen baac, taxaw di taachu seen loxo yi.

Karton garab bot or noppa am ay binda binda so kanam yu nuul ak bu bulu si suuf karton bi am ay marke marke bot bu green.

Jigee"n bu tahaw sol robu bu blue loho bu gudu mom mu gudumu taka kala bu orance'.